Kune zvimweni zvitenda zvinobata vantu mwukati mwemabuya. Zvitenda izvozvo zvinosisa kuti muntu aoneka kuti unozwa chitenda ichona ichocho, muntu akasirirwe kurumbwa naye kuchibhedhlera .Vantu vanosisa kuti vatondobayirwa, vayana vasat vachibatwa vakona, vakono kutondobairwa mutombo yakona kuti vasabatwa ngezvitenda zvakona.

Kune zvimweni zvitenda zvinosisa kuti ndumurwe dzedu dzifane dzakabairwa mutombo dzona idzodzo kuti chitenda cheiguma hadzibatwi ndichona nendaya yekuti dzinenge dzakadziirirwa kare zvitenda zvakona zvinenge zvichada kuzouya.

Kune zvimweni zvitenda zvinoto uraya nevano rapa vakona kuti vakasa ngwarira vanotokona kutofa ngenda ye kutorapa vantu vane zvitenda zvona izvozvo ngekuti zvimweni zvitenda azvi emesi vantu zvinoto uraya muntu weshe kunyanya iye anoto rapa wakona anogona kutofa ne nyaya ye zvitenda zvona izvozvo.

Kunezvimweni zvitenda zvinobata vantu mukati mendaramo. Vantu vanokona kudayidzirwa kuzi wuyayi mupiwe mutombo dzona idzodzo , zvitenda zvisati zvabata antu. Antu vanosisa kuyenda kuzvibhedhlera veyindopuwa mutombo dzodzo ngekuti kunezvimweni zvitenda zvinotowuraya antu, kuti muntu abatwa ndichona chitenda ichocho.

Kune zvimweni zvitenda zvinotouraya nevarapi vazvo vakona, zvitenda izvozvo zvakaita sanakovhidhi zviya, zvinoda kutoenda vantu vakanasirira pasina panotochaya mututu ngekuti ukafema mututu wakona iwowo ukaenda pasingeni unochinzwa chitenda ichocho veshe vanopera kufa.

Kune zvitenda zvinosisa kuti vanthu vagare vakatopuwa mutombo dzakhona ngokuti kuti wazokubata chitenda cho ichocho chikubate wakangwaririka ngekuti chikakubata wakapuwa mutombo aunyanyi kukuwara ndichona.

Kune zvimweni zvitenda zvakadai se kovhidhi zvitenda zvona izvozvo zvinosisa kuti vantu vando bairwa ku chibhedhlera kuitira kuti matenda asati pararira kune vantu ngekuti muntu umwe akabatwa ne chitenda chona ichocho kuti muntu abatwa ndichona chino guma chisisina simba ngekuti unenge abayiwa mutombo.

Kune zvimweni zvitenda zvinosisa kuti vantu vakasire kubairwa vantu vasati vapera kufa. Ngekuti kune zvitenda zvekuti muntu akabatwa ndichona vantu vese vanopera kufa. Ngekuti ukatofema mweya vakona ivovo vantu vese havaponi. Hino vantu vanosisa kuti muntu abatwa ngechitenda ichocho okasira kurumbwa naye kuchibhedhlera.

Kune zvimweni zvitenda zvinosisa kuti vanthu vatange vabaiwa zvitenda zvakhona zvisati zvaguma ngokuti zvikqzoguma zvitenda zvona izvozvo zvinotopedza munthu weshe ngekuti wakambhera wafema chitenda chinozwa umweni vanthuvo vanopera veshe mungangawo uwowo.

Kune zvimweni zvitenda zvinosisa kuti vantu vabhuyirwe ngezvazvo zvisati zvabata vantu, ngokuti zvitenda zvona izvozvo kuti chabata muntu chinosiya chaparadza muganga weshe, ngendaa yekuti vantu vanenge veifema mweya womutumbi wechitenda chona ichocho.

Kune zvimweni zvitenda zvinowanika mukati mwemabuya mwona umwomwo. Zvitenda zvona izvozvo zvinosisa kuti vanoenda kozvirapa. Vaende vakangwaririka mumwiri wavo weshe. Ngokuti wachifema chitenda chona ichocho. Vantu veshe vanokona kutofa ndichona.

Kune zvimweni zvitenda zvinosise kuti muntu azwa vantu vakasire kurumba ntaraunda isati yashatirwa ndichona chitenda chona ichocho. Ngokuti zvimweni zvitenda zvinotouraya nevanotorapa vakona. Zvinotoda kutoti vanotorapa vakona vatorapa vantu avavo vakangwarira ngokuti zvinokona kutourayazve nevarapa vakona.

Kune zvitenda zvinosisa kuti zvoobairwa vantu, mukuwo ngomukuwo. Anamai edu anosisa kuenda nendumurwa dzedu kuchibhedhlera, dzeindobayirwa mutombo idzodzo mukuwo, ngemukuwo. Kuti weidonthedzerwa, weidonthedzerwa mutombo dzakhona mukuwo, ngemukuwo.

Kune zvimweni zvitenda zvinoti muntu akabatwa ndichona haaponi . Zvitenda zvona izvozvo antu abatwa ndizvona anosise kuti varumbe kuzvibhedhlera ngekuti chitenda chona ichocho chikazwa muntu umwe chinopedzisira chapedza vantu veshe vehuganga ngekuuraya.

Mvura chiro chinodikana mukuwo ngemukuwo. Ndiyona yatinoshandisa kumwa, ndiyona yatinoshandisa kubika, mvura yakhona iyoyo inosisa kuti ive iri mvura yakangwaririka, isito kushama ngekuti ukamwa mvura isito kungwaririka unokona kutorwara ndiyonazve.

Mukore unowu vanthu vakafunda ngekurapa ngemitombo dzechiyungu vohamba mumwabuya veidaidzira kuti vanthu vauye nendumurwa kuti dzibayirwe zvitenda zvinenge zvaoneka kuti zvinengana zveiuya kundumurwa dzedu. Dzeitobayirwa mitombo yadzo imweni yokudonthedzera imweni yokubayira.

Kuti vantu vabve kuchimbuzi vanosise kushamba nyara dzawo kuti vasabatwa ngezvitenda zviyana zvakaita sezvokuhudha nekurutsa. Zvinoda kuti muntu ashambe nyara yake. Eirya unosisa kuti ashambezve.

Mvura inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Vantu ndiyona yavanoshandisa kushamba mukuwo ngemukuwo, ndiyona yavanoshandisa kusuka mbahla mukuwo ngemukuwo, ndiyona inomwiwa ngevantu.

Mvura inobetsera mukati mwekupona kwevantu. Ndiyona inoita kuti vantu vamwe. Ndiyona inoita kuti vantu vasuke zvidziyo zvavanoshandisa pakubika. Ndiyona yatinotobikisa ndiyona, kuti zviro zvihambe. Imweni tine takutosuka mbahla dzedu ndiyona.

Mvura inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Muntu abva kuchimbuzi, unosisa kuti ashambe nyara dzake kuti asabatwa ngezvitenda zvimweni zvekurutsisa nekuhudhisa. Mvura inosisa kuti imwiwe ngeyakangwaririka, yakadumaidzwa iyani. Haisisi kuti imwiwe yakati njenene.

Mvura inodetsera mukati mwendaramo yemuntu weshe ngekuti ndiyona inoshandiswa pakuita zviro zveshe, pakubikisa panotoda mvura, pakusuka mbahla panotoda mvura, pakushamba mwiri panotoda mvura.

Mvura inodetsera mukati mwekupona kwevantu ndiyona iyana yatinoshamba ndiyona kuti muntu achene , ndiyona yatinomwa mukuwo ngemukuwo kuti ndaramo ihambwe, ndiyona yatinopa zvipfuyo zvedu zvatinongwarira pamuzi kuti dzimwe.

Mvura inodetsera mukati mendaramo yevantu ndiyona yatinoshandisa kurima zvirimwa zvedu tiri pamuzi pedu teiteezeya ngendaa yemvura ndiyona yatinoshandisa kubika tiri pamuzi pedu.

Mvura chiro chakakosha mukati mwendaramo yevantu nokuti ndiyona yatinobikisa mukati mwema kanyi mwedu. Ndiyona yatinogeza mukati mwemakanyi mwedu, ndiyona yatinosukisa ngubo kuti dzichene.

Mvura inodetsera mwukati mwendaramo yevantu, ndiyona yatinomwa kuti tiwane ndaramo, ndiyona inomwa mbuka dzedu dzatinenge tangwarira mwukati mwemabuya, ndiona inomwa mbuka dzeshe dzepashi reshe.

Vana vedu vakashata masoro vanosisa kuendiwa navo kuzvibhedhlera veindopuwa mutombo yavo nekubairwa mutombo yavo mukuwo ngemukuwo kuti vana avavo vasazohamba nepato veinongera zviro zvakasvipa, vanosisa kuzi vangwarirwe varipamuzi.

Vantu vakashata masoro vanosiso kungwarirwa kune vamweni vavo nekuti vamweni vakashata masoro ngenda yekutora mutoriro vantu avavo vanosisa kungwarirwa kwasingakoni kuzowana mutoriro veikona kufundiswa ngenda yekupona mukati mwendaramo dzevantu.

Chirwere chendxondo chakashata maningi, ngokuti muntu akazwa ndxondo, unohamba eipepesheka nenyika inoyi einongera zvekurya zvinenge zvakasvipa. Hino vantu vanosise kuti vangwarire vantu avavo veipota veienda navo kuzvibhedhlera kuti vandoningirwa veipiwa mitombo dzavo.

Vantu vakashata masoro vamweni vanosisa kuendwa navo kuyana kunongwarirwa vantu vayana vakashata masoro ngendaa yekutora zvinodhaka. Vantu avavo vane ndau dzinoendeswa veibhiirwa mukuwo ngemukuwo veiona vantu vanovadetsera mukati mwendaramo yavo.

Antu vakashata masoro vanosise kuti vangwarirwe zvakanaka. Vantu avavo vanongwarira vantu vakadaroko vanosisewo kuenda kuzvibhedhlera veifundiswa mangwaririre avangaita vantu vantuvo avavo ngekuti vamweni vanorekerwa veihamba nenyika inei.

Vantu vakashata masoro vanosisa kwendewa navo kuzvibhedhlera kuti vakone kupuwa mitombo dzawo dzemukuwo ngemukuwo ngekuti vamweni vanokona kutopenga ngenda yekutora zvinodhaka. Hino vantu avavo vanosisa kuti vandofundiswa veireketerwa zvavanofundiswa kona ukoko kuchibhedhlera.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera nevantu vakashata masoro, kuti vandopuwa mutombo wavo womukuwo ngemukuwo. Vantuvo avavo vakashata masoro vanosisa kungwarirwa pamuzi vasarekerwa veipepesheka nenyika ngokuti umweni unokona kuzoona achekwa ngemabhinya.

Vantu vakashata masoro vanosisa kuenda kuzvibhendlera koopuwa mutombo yavo yemukuwo ngemukuwo. Imweni mitombo yakhona inoda kuti vaite ekubairwa kwakhona kuti vantu avavo vakone kupona zvakanaka.

Vanthu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti vabatwa ngematenda akadhibanadhibana. Vanthu vanosisa kurumba nevanthu mukuwo uripo, ngokuti vamweni vanokona kuzoenda kuzvibhedhlera ibeni vagara mumakanyi mwona imwomwo veitozwa veiona kuti munthu unotorwara eyimunonokera kuguma atofa ngendaa yekusaenda kuchibhedhlera.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera, ngokuti kune mitombo imweni inopuwa vantu pazvibhedhlera mukuwo ngemukuwo, mitombo iyoyo ayisisi kuti itengeswe, ngokuti ndiyona ndaramo yemuntu, ndaramo yake yeshe.

Chibhedhleya chinodetsera mukati mwekupona kwevantu. Vantu vanosisa kuenda kuchibhedhkera mukuwo ngemukuwo veindoningirwa ngendaa yezvitenda zvakadai ngeshuga, veindoningirwa zvitenda zvakadai ngebp ngekuti zvitenda zvona izvozvo zvinouraya apapo -apapo.

Zvibhedhlera zvinotoda kuhambira mukuvo ngemukuvo ngekuti kune zvimweni zvitenda zvotobata vantu veitohamba. Unosiso kuti vapedza mazuva mashomanani opetukayozve koningirwa kuti hauna chitenda chavabatwa ndichona ere.

Vantu vanosisa kuramba vari pazvibhedhleya. Senge ndombi dzedu, dzinosisa kuramba dzeihloyiwa muzvibereko zvakona, ngekuti kwai muchibereko, ndichona chinongwarira gomarara riyana rinowanika muchibereko. Hino ndombi dzinosisa kuti dziningirwe mukuwo ngemukuwo kucbibhedhleya.

Vantu vanosisa kuti vaende ku zvibhedhlera ngekuti ku zvibhedhlera kona ikoko ndikona kuno detserwa ngazi kune vantu vayana vanenge vasisina ngazi mukati me mwiri kune michini inobikwa ngazi kuti ngazi iyoyo ihambe ne tsinga dze muntu.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhehlera ngekuti kuzvibhehlera ndikona kwavanoningirwa zvitenda zvavo. Ndikona kuyana kwokuti vanoningira nemuchini veiningira kuona kuti muntu unonasa kuzwei kuti ukone kupuwa mutombo wakowo.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti vandodetsereka ngendaa yezvitenda zvavanenge veizwa. Vanosisa kuti vaguma pachibhedhlera vokasira kudetsereka ngomukuwo kuitira kuti vasafa vari pachibhedhlera vasati vadetsereka.

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati memabuya muntu weshe anosisa kuenda kuchibhedhlera Kona ikoko weindoningirwa ongororwa kuti hana chitenda chanacho ere ngokuti mukore unowu zvitenda zvotobate antu eitohamba.

Zvibhedhlera zvinobetsera mukati mwe ndaraunda. Pazvibhedhlera pona apapo panosisa kuti vantu vanorapa vati chakata ngokuti vamweni vanokona kutofa varipamu layini yekuti vakone kurapiwa muntu otofa ngendaa yekunonokerwa kurapiwa.

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati mwekupona kwevantu ngokuti kune imweni mitombo inosisa kuti yopuwa vantu mahala pachibhedhlera pona apapo ngokuti inosisa kuti iwanike mukuwo ngemukuwo kuti idetsere vantu vasafa.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhehlera mukuwo ngemukuwo ngekuti kuzvibhehlera kona ikoko ndikona kuyani kunohloyiwa anamai vayani vane ndani vamweni vanokona kutobara pachibhehlera pona apapo varimukati muzvi mbatso zvinobarirwa vandu

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo mukuwo unowu kwane zvitenda zvongobata vantu peshe peshe hino vantu vanosisa koningirwa kuoneka kuzi hauna chitenda ere chawati wadhibana nacho.

Vantu vanosisa kuti vadakarire kuenda kuchibhehleya mukuwo ngemukowo ngekuti kuchibhehleya kona ikoko ndiko kana kunoita kuti muntu nyama yake ihlamburuke kana agumayo ndikona kwanonyorerwa mutombo wake eipuwa mutombo wake eipona.

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati mwekupona kwevantu zvinosisa kuti zviti chakata mukati mwemabuya vanorapa vakona vanosisa kuti vatiwo chakata ngokuti vamweni vanosvika pakutofa varimo vakaemera kuti varapiwe ngendaa yekutama vantu vakawanda pachibhedhleya.

Vantu vanosisa kuyenda kuchibhedhleya, mukuwo ngemukuwo. Veyindoningiswa kuti havana zvitenda here, havanazvo mukati mwekupona kwavo, ngokuti kunezvimweni zvitenda zvakayita sana shuga. Zvimweni zvitenda zvimuchibereko zvakayita sana khensa. Munosisa kuti muntu aningirwe mukuwo ngemukuwo.

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati mwekupona kwemunthu kuti munthu agume pachibhedhlera asingakoni kuhamba kune michini iyana inoiswa munthu pona apo pamuchini pona apapo ochirumbiswa paanosisirwa kuti arapirwe ari pona.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera mukuvo ngemukuvo veindoningirwa zvitenda zvavanenge vanazvo. Ngekuti zvimweni zvitenda hazviemesi muntu zvakadai ngeshuga ngebhipi. Muntu unosisa kuti vaende pachibhedhlera einohloiwa mukuvo ngemukuvo.

Vantu vanosisa kuenda pa zvibhedhlera mukuwo nge mukuwo nekuti kune zvimweni zvitenda zvekuti uno kona kuhamba usikato ziyi kuti une zvitenda zvimweni saka vantu vanosisa kuenda ku zvibhedhlera veindo ningirwa mukuwo nge mukuwo kuti ane chitenda oto kasira kurapika mukuwo uripo.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya ngokuti kuchibhedhleya kona ukoko ndiko kunodetsera maningi. Kuti muntu akaenda asikakoni kuhamba kana kureketa, oogumayo vane michini yavanobeka mutombo kuti muntuwowo akasire kupona.

Vantu vanosise kuenda kuzvibhehlera mukuwo ngemukuwo ngekuti kune zvimweni zvitenda zvinobata vantu veihamba zvimweni zvakaita sana gomarara remuchibereko riyani. Ntombi dzedu dzinosise kuti dziendeyo dzeiningirwa mukuwo ngemukuwo.

Zvibehlera zvinodetsera mukati yendaramo yavantu ngokuti kuchibhehlera konaikoko ndikona kunoendewa nanamai edu ayana anendani ayana, ndikona kwaanononhloyiwa eitobara zvakanaka.

Vantu vanosisa kuenda kuchibhehlera ngokuti vamweni vantu vanotoda kuti varonzerwe vari vega muchimbatso ngokuti chimweni chitenda achisi chitenda chinobata muntu chitenda chepfungwa chekuti muntu unotokona kufunga zvakawanda ari ega otama waanoronzera zviri mumwoyo make unotuka kutorwara ndizvona

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati mendaramo yevantu zvinosisa zvitiwo chakata nevanowandawo vanosisa vawandewo pachibhedhlera pona apapo ngekuti vamweni vanotofa vakaemera kurapwa pachibhedhlera pakona.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera ngokuti kuzvibhedhlera Kona ukoko ndikona kwavanorapiwa veiningirwa chitenda chako , ngokuti kune zvimweni zvitenda zvinosisa kuti muntu abatwa chitenda chona ichocho unosisa kuti aone muntu unomuronzera zvokuita kuti asatay maningi kuti aaa ndotofa.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhehlera kuzvibhehlera kona ukoko ndikona kune muchini dzinonangisa zvitenda zvevantu ndikona kwano fundiswa vantu kuti ukabatwawo ngechitenda chakadai unosisa kuti udini.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekufunda ngendaa yerapa ngemitombo yechiyungu ndikona kwavanofundiswa kushandisa michini dzakona dzavanoshandisa muzvibhedhleya ndikona kwavanofundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata antu nemutombo yakona inosisa kuti ipuwe antu.

Vanawo vedu vanosisa kuti vaende kofundira ngendaa yekurapa nemitombo dzechiyungu ndikona kwavanofundiswa kushandiswa michini dziyana dzinoshandiswe kuti vanthu veirapiwa ndikona pavanofundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata vanthu.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zvekurapa ngendaa yemutombo vechiyungu. Ndikona kwavanondofundiswa kushandisa michini dzakona dzavanozoshandisa kuti veirapa vantu. Veifundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata antu nemitombo dzakona dzamunosisa kupa antu.

Vana vedu vanosise kuenda koofundira kurapa ngemitombo dzechiyungu ngekuti zvibhedhlera zvinotoda antu akawanda anoshanda mushando uwowo kuitira kuti vantu vakone kudetsereka ngemukuwo payaai pavanoguma pazvibhedhlera.

Vana vedu vanosisa kuenda kuzvikora zviyana zvekurapa ngemutombo yechiyungu. Ndikona kwavanofundiswa marapiro avangaita vantu. Ndikona kwavanofundiswa mabatiro avangaita mutenda kuti mutenda aguma pachibhedhlera.

Vantu vanosisa kufundira kurapa ngemutombo wechiyungu ngokuti zvinodetsera ntaunda mukati mwendaramo dzevantu ngokuti vantu vanorapa vanosisa kuti vati chakata, zvibhedhlera zvitiwo chakata mukati mwemabuya.

Vantu vanosisawo kuenda kundofunda ngendaa yekurapa ngemitombo dzechiyungu. Ndikona kwavanofundira kushhandisa muchini dzavanoshandisa kurapa vantu muzvibhedhlera. Ndikona kavanofundiswa zvinoti zvirwere zvinobata vantu mukati mwekupona nemitombo yakhona inosisa kupuwa vantu.

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati mwekupona kwevantu ngokuti variyo kuzvibhedhlera konaikoko kuti muntu asingakoni kumuka unopuwawo chimhatso chake chine mubhedhi wekuti akone kupuwa mutombo wake akaata apapo ozobudiswa apora.

Zvibhedhlera zvinosisa kuti zviti chakata peshe-peshe, ngokuti chibhedhlera chinodetsera mukati mwendaramo yevanthu. Ngokuti umweni unokone kunge akuwara marenje ake, kune michini iyana inokona kuti munthu afundire kuhamba ndiyona ari muchibhedhlera.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti vandoningirwa zvitenda zvavanenge veizwa mukuwo ngemukuwo zvibhedhlera zvacho zvinosisa kuti zvibeurwe mukuwo ngemukuwo kuitira kuti muntu weshe azwa denda nepakati pehusiku arumbe kuchibhedhlera.

Vantu vanosise kuenda kuzvibhedhlera zvokuwane ngokuti ndikona kune mhovha dziyana dzinorumbisa vantu kubva pachibhedhlera dzeiendesa pamweni pachibhedhlera kuti muntu uwowo akasire kudetsereka ngemukuwo

Vantu vanosisawo kuyenda kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo, ngekuti kune zvimweni zvitenda zvakabata vantu mukati mwekupona kwavo. Zvitenda zvona izvozvo zvinosisa kuti vantu vapuwe mitombo dzavo mukuwo ngemukuwo, kusvika ndaramo kupera kwendaramo dzavo, ngekuti mitombo iyoyo ayisisi kuti itamikepo. Hino vanosisa kuyenda kuchibhedhlera veyindobhuyirwa zvinosisa kuti zviyizwe.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti vazwa nyama dzavo dzeipanda ngokuti kuzvibhedhlera kona ikoko ndikona kwavanoningirwa ngemuchini chitenda chavo. Wapedza kuningirwa wopuwa mutombo wako waunosisa kuti umwe.

Zvibhedhlera zvinobetsera mukati mwekupona kwevantu. Ngokuti kuchibhedhlera kona ikoko ndikona kunotutsirwa ngazi kuvantu vayana vanenge vasisina ngazi mukati mwemwiri dzavo. Ndikona kunotutsirwa mvura mukati mwevantu vayana vanenge vasisina mvura mukati mwemwiri mavo.

Muntu kuti azwa soro rake kupanda, unosisa kurumba kuchibhedhlera kuitira kuti andohloiwa kuonekwa kuti chiinyi chaita kuti soro ro ripande. Kune michini inotoningira zvirozvo, muntu otokasira kupuwa mutombo wake, odetsereka.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera ngokuti chibhehlera chinodetsera mukati mwendaramo yevantu kuti aguma asikakoni kuhamba muntu wowo unotopuwa mutombo wake opuwa chimhatso chake chanosisa kuti arapwe arimwo kuguma kusvika apona.

Zvibhehlera zvinodi kanwa mukati mendaraunda dze vantu zvinodikanwa kuti zvitiwo chakata mukati munharaunda monamo ,kuti munthu azwa nyama yake yeipanda akone kuhamba ngetsoka achiguma pachibhelera ngemukuwo. .

Zvibhedhlera zvinosisa kuti zviti chakata mukati mwemabuya kuti vantu vakone kudetsereka ngemukuwo ngekuti kune amweni mabuya asitorina nezvibhedhlera vantu avavo vanotofa ngendaa yekuti zvibhedhlera zvakona zvinenge zviri kuretu.

Zvibhehlera zvinodetsera mukati mwekupona kwevantu ngokuti umweni ukono a kutoenda pachibhedhlera asikachatokoni kutofema. Ndipo payana pavanotobeka mweya mumuchini ochiisirwa mweya uyana kuti akone kufema ngendaa yemuchini.

Vantu vanosisa kuenda kuchibhedhlera veipota veindoningiswa zvitenda zviya zvepabonde zviyana vanosisa kuti vaningirwe mukuwo ngemukowo ngokuti vamweni zvibereko zvawo zvinodaro zvakatotsakara kare.

Vana vedu vanosiswe kuti vaendwe nawo kuzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo weindoningirwao zvitenda zvawanengana wanazvo nekuti umweni mwana unokura utone chitenda chaanacho vanhu vasingazvizii azokaruka atofa nacho chitenda chonacho.

Zvibhedhlera zvinodetsera mukati mwekupona kwevantu, ngekuti vamweni vantu vanotoita pakuguma kuti kwai taroiwa. , kubeni kukorera kuenda kuzvibhedhlera, ngokuti zvimweni zvitenda zvinotoda, vayana vakafundira ngendaa yezvitenda ,kuti vaongorore kuoneka kuti muntu unozwa chitenda chiri

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera zvikuwani zviyani nekuti ndikona kunowanikwa movhadziyani dzinorumbisa vantu kubva panechimwe chibhedhlera dzeibeka pane zvimwe zvibhedhlera luti muntu wouwowo akasire kudetsereka nemukuwo ndaramo yake isati yashata.

Zvibhedhlera zvikuwane zvinodetsera mukati mendaramo yevantu, ngokuti waguma pachibhedhlera chikuwane, pane michini dzakasiyana-siyana, kuti usikakoni kuhamba pane michini yaunobekwapo, worumbiswa kuendeswa kwaunosisa kuti urapirwe.

Zvibhehlera zvinodetsera mukati mwe nharaunda. Kuzvibhehlera kona ikoko ndikona kwatinopiwa mitombo dziyani dzechiyungu ,vamweni vayana vanomwa mitombo ye Bhii Pii ndikona kwavanona mitombo dzawo veipuwa mahala kusina peni raanodusa.

Zvibhedhleya zvinosisa kuti zvichakata mukati mwendaramo dzevantu. Azvisisi kuti zvikonye zvinosisa zvibeurwe mukuwo ngemukuwo kuti muntu akapanda mwiri wake ngousiku unosisa kuguma chibhedhleya chakabeurwa.

Zvibhedhleya zvikuwani zvinodetsera mukati mwentharaunda yedu ngokuti ndimwona mune michini dzinoningira zvitenda zvevanthu weipuwa mutombo wako wemene mene waunosisa kumwa.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera zvikuwani ngekuti kuzvibhedhlera zvikuwane kona ikoko ndikona kune madhokodheya akawanda, anoningira zvitenda zveshe zvevantu. Hino wapuwa waningirwa unosisa kuti unyorerwe mutombo wako wopuwa woinda kanyi.

Zvibhedhlera zvikuwani zvinodetsera , mukati mendaramo dzeantu. Ndikona kune mamovha ayana, anorumbisa vantu kubva pane chimweni chibhedhlera ,eiendesa pane chimweni chibhedhlera, kuti muntuwo uwowo, arapwe ngemukuwo, ndaramo yake isati yashata.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera ngekuti kuzvibhedhlera kona ikoko ndikona kwavandoningirwa zvitenda zvinozwa vantu. Ngekuti kune zvimweni zvitenda zvinoda kuita vekutohambirwa kuzvibhedhlera veindoningirwa mukuvo ngemukuvo kuti hauzwi kubatwa ngezvitenda zvona izvozvo ere, zvakaita sana bhipi zviyana.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yemuntu ,ngekuti kune imweni mitombo yaunotoziya kuti ukazwa besha unokona kotenga mutombo wako webesha usito kuenda kuchibhedhleya weitondouwana ngemwazvo, weitopuwa weimwa.

Vantu kuti vapanda mwiiri yavo vanosisa kuti varumbiwe navo kuzvibhehlera. Ngokuti chibhehlera chinodetsera mukati mwendaramo yomuntu. Ndikona kunemichini iyana inobekwa mutombo yohamba netsinga dzomuntu Muntu otokasira kutopona ndgomukuwo

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera ngokuti kuzvibhedhlera kona ukoko ndikona kune mutombo dzeshe dzinopuwa wantu kuti waona mutombo dzako kuchibhedhlera ukoko unokona kutodziwana ngemutengo uri pashi pashi.

Vantu vanosisa kuti vaende kuzvibhedhleya zvikuvani zviyani. Ngekuti kuzvibhedhleya kona ikoko ndikona kune madhogodheya akafundira kurapa zvitenda zvakasiyana-siyana. Unotokasira kutobetsereka ngendaa yekuti ndikona kuna vana mazvikokora vezvekurapa ngendaa yemitombo yechiyungu.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera zvikuwani zviyani, ngekuti kuzvibhedhlera kona ukoko ndikwona kune mitombo dzeeshe dzepanya dzinorapwa vanthu ndidzona ndikona kuno mitombo isingadhuri, imweni unotokona kutopuwa mahala.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti mwiri dzavo dzeipanda ngokuti kune vamweni vanotkpuwa nemubhedu kuzvibhedhlera kona ikoku kuita kuti vapuwe mutombo yavo variyo kuzvibhedhlera vakawata pamubhedhu vozobudiswa vokona koneka kuti vanaka.

Kuneimweni mitombo yechiyungu asikaiti yekumwiwa. mitombo iyoyoyo inoita yekubekwa mumuchini, muchini ivovo ndivo unokona kuhambisa mutombo veihamba netsinga dzomuntu. Kuti muntu aone kubetsereka mukati mwendaramo.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera ngekuti kuzvibhehlera kona ikoko ndikona kune michini dzinobekwa mutombo. Mutombo uwowo ndiwona unohamba netsinga dzemuntu. Munhu eitopona ngekukasira.

Mitombo iyana yechiyungu inohamba ngetsinga dzevantu inodetsera kuvantu vayana vanenge vaenda kuchibhedhlera vasingachakoni kureketa, vasingachakoni kusumudza boko kuti vakone kumwa mutombo yavo hino vanosisirwa mumuchini dzona idzodzo muchini dzakona dzohambisa ngetsinga dzemuntu.

Mukuwo unou zviro zvabainaka ngekuti ukaguma kuchibhehleya usingakoni kureketa kana kubata chiro kune mitombo inoiswa mumichini yaiswa mumichini yobekwa patsinga yemuntu mutombo uwowo wohamba netsinga muntu otopona.

Pazvibhedhlera pane michini inongwarirwa mune zvimweni zvimphatso, michini iyona iyoyo inoshandiswa kuningisa chitenda chemunthu chemene-mene. Muchini dzakhona dzinoningisa muzvibhedhleya muyana munenge mune ngazi yemunthu inenge yatorwa, vanokona kutora weti yemunthu voningisa ngemuchini Mona muchimphatso mona umomo.

Kune zvimweni zvimhatso zvinobekwa muchini dzimweni. Muchini idzona idzodzo ndidzona dzinoningira zvitenda zvevantu. Zvimhatso izvozvo ndizvo zvinobekerwa ngazi dziyana dzinotorwa vantu, neweti dziyana dzinotorwa vantu, dzeizoningirwa ngemuchini kweionekwa chitenda chemene-mene chemuntu.

Pazvibhedhlera kune zvimbatso zvinoshandiswa ngevantu vanorapa ngendaa dzemitombo yechiyungu. zvimbatso zvona izvozvo ndizvona zvinongwarira muchini inonasa kuningira chitenda chemene. Ngekuti ndimona munongwarirwa ropa rinonga ratorwa vantu neveti inonga yatorwa vantu muchini dziyana dzobanasa kuningira manje. Kuona kuti ngazi inoiyi muntu vakona unozwa chitenda chiri.

Zvimbatso zviri pazvibhehleya zvinodetsera maningi zvimbatso izvozvozvo ndizvona zvinobekwa ngazi dzevantu nekubekwa weti dzevantu dzeiningirwa nemichini kuti vantu ava vanozwa zvitenda zviri

Zvibhehlera zvinodetsera mukati mwendaramu dzevantu ndikona kunezvimbatso zvinobekwa ngazi inenge yatorwa muvantu veida kunasa kuona chitenda chemene mene vamweni vanototorwa itori tsvina yemene zveiningirwa mumuchinini kuonekwa kuti muntu uyu unozwa chitenda chiri.

Ndombi dzedu dzinosisa kuenda kuzvibhedhlera nendumurwa. Kuitira kuti ndumurwa dzedu dziningirwe mukuvo nemukuvo. Dzeipuwa mutombo vadzo vadzinosisa kupuwa paundumurwa vadzona kuti dzisabatwa nezvitenda zvakatichakata.

Ndombi dzedu dzinosisa kuti dzeiende kuzvibhedhlera nendumurwa dzedu kuti dzisisewo kopiwa mitombo yadzo yemukuwo ngemukuwo, dzeiningirwa kuti ndumurwa dzakhona dziri kukura ere. Pane chirikuchicha ere pandumurwa yakhona.

Ntombi dzedu dzinosisa kuenda zvibhehlera kuti dzakathokeya zviyana ngokuti kuchibhehleya kwona ikoko ndikona kwavanohloiwa kuoneka kuti ndumurwa yakagara zvakanaka ere einingirwa kuti akuna zvitenda zvakavabata zvimweni here.

Ndombi dzedu dzinosisa kuenda kuzvibhehleya kuti dzinendani dzeindoyohloyiwa mukuwo ngemukuwo kuti dzabara zviyani dzinosisa kuendazve nendumurwa yakona kuchibhehlera kuti indopuwa mitombo yadzo yadzinosisa kupuwa mukuwo ngemukuwo.

Pachibhedhlera pona apapo pane ndau dzinmotorapiwa ana adoko, neantu ayana anendani. Vana vedu vanosiswa kuti vaendiwe navo kuzvibhedhlera kuti vandopiwa mitombo dzavo dzemukuwo ngemukuwo kuitire kuti vakone kuzokura zvakanaka pasina zvitenda zvinoabata.

Ana mai edu anosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti ane ndani. Koohloiwa ndani dzawo mukuwo ngemukuwo. Kuti vabara zviyani vanosisa kuenda nendumurwa kuchibhedhlera. Yeindoo puwa mutombo wayo mukuwo ngemukuwo kuti ndumurwa iyoyo isabatwe ngezvitenda zvakawanda.

Anamai edu anosisa kuenda nevana kuzvibhedhlera. Ndumurwa idzona idzodzo dzinosisa kuti dziningirwe mukuwo ngemukuwo dzeikereswa kuoneka kuti dziri kukukura zvakanaka here kuti dzisikanasi kukura dzeitopuwawo bota riyana rinopuwa kuchibhedhlera.

Ndumurwa dzinosise kuendwa nadzo kuchibhedhleya mukuwo ngemukuwo dzeindopuwa mutombo yadzo yadzinosise kupuwa ,dzimweni dzinosise kubairwa kakona dzimweni dzinoite kudondedzerwa kuti ndumurwa yedu ikure zvakanaka .

Mukore unowu zviro zvabaanaka ngekuti kuende kuzvibhedhlera kune imweni muchini inoshandiswa kubeke mutombo mukati mwenyama yemuntu. Vanotobeka mutombo umwomwo mumuchinimwo umwomwo umweni vanotoite wekubaira, umweni unotofamba netsinga muntu eitorapika.

Mukore unowu kuchibhehlera kwakabainaka yambo kwane muchini yeshe inoshandiswa kuningira mundu pazvibhehleya kuti ukatonyorerwa kuzi ndombi ineyi inosisa kuti iningirwe nadhokotera kunenge kune muchini yekuti dhokotera atoningira ndiyona eibhuya chitenda chinozwa muntu.

Vantu vanosise kuenda kuzvibhedhlera ngekuti mukore unou kwaane nemichini inobaningira muntu chitenda chake cheshe unobaivhenekwa peahe panopanda mwiri wake einingirwa chitenda chakona cheitooneka apapo-apapo.

Vantu vanosisa kuenda kuzvi bhedhlera nekuti mukore unowu kwaane muchini inobaa shanda mukati mwezvi bhedhlera imweni ino shandiswa pakutata ntombi dzedu kuti dzeide kubara zviyana.

Mukore unowu zviro zvabaanaka yambo, muzvibhedhlera mane michini dzinoningira zvitenda zvevantu, akuchayitwi wokufungira mukore unowu, wobatopuwa mutombo wako wemene wechitenda chaunozwa, ngendaa yekuti zvinenge zvanasa kubaahloyiwa.

Chibhedhlera chiro cgakanaka mukati mwekupona kwevantu vantu vanosisa kuenda kuchibhedhlera ngekuti mukoro unowu kwaane muchini inodetsera vantu mukati mwekurapwa kwavo ngekuti Imweni michini ndiyona inobekka mitombo mukati mwemwiri mwemuntu.

Mukoro unowu zviro zvabaanaka muzvibhedhlera mwaane muchini inoningira zvitenda zveantu imweni michini yakhona inoshandiswa payana panotatwa ndombi dzeida kuti dzeida kubara Dzakorera kubara dzega.

Mukore unowu iii vantu vanosisa kuti vaende kuzvibhedhlera ngokuti kwaane muchini akadi dzinotoningira vanhu dzimweni muchini ndidzona dzinohambiswa ndidzona mutombo dzeihamba ngetsinga dzevantu vantu veitodetsereka ngemukuwo.

Mukore unowu kuzvibhedhlera kwobaadakadza yaampho ,ngokuti unotoona kune michini dzakasiyana-siyana. Dzimweni muchini dzinobaaningira mukati mwendani yemuntu, dzeimbaaningira zvitenda zveshe zviri mukati mwendani yona iyoyo, weitopuwa mutombo wako.

Mukore unowu vantu vakaxakeya vayana vane ndani voda kobara, vamweni vanotokona kutoziya kuti tinobara ngekutaturwa, vanokona kutoenda kuchibhedhlera vasitokuzwa ndani kupanda, votoenda votondotatwa, ngokuti kuzvibhedhlera kona ukoko kune michini dzinotata vantu. Muntu eitopona eitoponavo mwana wake zvakanaka.

Mukore unowu zviro zvabaanaka. Muzvibhedhlera matovawo nemuchini dzinoningira zvitenda zvevantu. Imweni muchini ngeyekutopinza mutombo mukati mwenyama yomuntu.

Mukore unowu vantu voshande muzvibhedhlera vobaashande zvakabaanaka yaamho ngekuti imweni mishando yavaisise kuti vashande ngenyara dzavo vokone kutoshandise muchini kuningira nekuongorore muntu chitenda chaanenge eizwa.

Mukore unowu vantu vanorapa ngendaa yezvitenda veishandise mitombo dzechiyungu. Mukore unowu avachanetseki yaamho ngekuti kwane muchini dzotoitawo mabasa ona awawo aisisa kuitwa ngemuntu votodetsereka kuti vakone kuone chitenda chemuntu ngekukasika.

Mukore unowu kuzvibhehlera kwobaadakadza yaamho ngekuti ndikona kwava nemuchini yese inoshandiswa pakurapwa vantu zvitenda hazvichaiti zvekufungidzirwa. Zveita wekutooneka pamuchini kwomene weipiwa mutombo wako zvemene.

Mukore unowu kuzvibhedhlera kunobetsera mukati mwekupona kwevantu. Ngekuti mukore unowu kwane muchini dzakasiyana siyana dzekurapa vantu. Imweni michini ndiyona inoshandiswe kuthatha vanakadzi vayana vanonga vakorera kubara vega. Vanokona kubetserwawo ngemuchini.

Mukore uno mushando auchanesi mukati mwezvibhehlera ngokuti vaane michini dzinoshandiswa kudetsera kuti vanhu vakone kurapiwa mukati mwezvibhehlera zvona izvozvo avachashandisi nyara dzawo kwoshandawo michini dzeiningira dzeidini.

Mukore uno zviro zvabaanaka, ngokuti vamweni vaitoita ekufungidzira kuti ii dai ndatxatxeya hangu. Hino kuti weiita okufungidzira, ukatoenda kuchibhedhlera kona ukoko, unotokona koningirwa ngechimuchini chinoningira kuona kuti muntuwo wakatxatxeya ere kana kuti muntuwo aazi.

Kune imweni mitombo isingaiti kutomwiwa. Mutombo iyoyo inobekwa mumuchini unobekwa antu. Yabekwa mumuchini yochiita yekubairwa kwemene kuita kuti muntu akase kupona.

Mukore unowu zvibhedhlera zvinobetsera maningi ngokuti ndikona kune mishini inoningira zvitenda zvevandu nemichini iyana inonyaradza vandu kuti vakone kutatiwa vane chienda cheshe chaanenge eyizwa mundu.

Mukuwo unou vanthu vopona ngendaa yemuchini dziri kuzvibhedhlera, ngokuti kune dzimweni mutombo dzinobekwa mumuchini dzoenda ngemutsinga yemuntu, dzeibeka mutombo kuti muntu akone kupona ngemukuwo.

Unowu kuzvibhedhlera vobadakadzwa yaampo ngekuti vobadhandisa muchini kuningira vantu zvitenda zvawo kuti kana veitoda kutotata vantu kune michini inotoshandiswa kutata muntu yeitoningira kuti muntu unowu aosorwadziwa ere .

Mukuwo unowo kuzvibhedhleya kobaadetsera yaambo ngekuti kwaanemichini inoisirwa ngazi. Muntu eitutsirwa ngazi ngendaa yemuchini, yeiinda ngemutsinga, muntu eitopona.

Mukuvo unouyu kuzvibhedhlera kwabadakadza yaambo. ngekuti vantu havachashandisi nyara dzavo mukuvo ngemukuvo. Panodiva kushandisa michini kotoshanda michini kunongira vantu. Dzimweni michini dzinotoningira kuona kuti muntu munyama yemuntu hamusisina ngazi yakawanda.

Mukuwo unou zviro zvabaanaka ngokuti ukaenda kuchibhedhlera woguma unoningirwa ngemuchini dzinenge dziri khona ikweyo weibanasa kukhombewa chimutenda chako chemene weirapiwa zviro zvemene mene

Mukore unowu zviro zvabanaka ngekuti kwane muchini inoshandiswa muzvibhedhlera zvimweni ndezvekuningisa zvitenda zvimweni ndezvekushandisa pamweni payani panotatwa vantu kumathiyeta payani pane michini inoshandiswa nazvo.

Mukore unowu zvibhedhleya zvizhinji zvaane muchini dzakawanda dzekuhloya vantu, nekuningira vantu zvitenda zvavanosisa kuti vaningirwe. Vamweni vanenge veitoningirwa kuoneka kuti avana ndani ere, ngemuchini dzona idzodzo.

Mukore unowu zviro zvabaanaka. Vantu voponera kuzvibhedhlera, ngokuti kuzvibhedhlera kwona ukoko ,kwatovawo nemuchini inoningira zvitenda zvevantu, wokona kuzoopuwa mutombo wako, wamboningirwa ngemuchini.

Mitombo yechiyungu inodetsera, ndiyona iyana inotorwa ngendombi dzedu dzisingadi kuti dzixakeye zviyani unototora mutombo wake wona uwowo mukuwo ngemukuwo kuti asabata ndani ngekuti umweni unoyamwisa, saka asisi kuti abate ndani.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mendaramo mevanthu. Imweni mitombo inodetsera kurapa ndumurwa dzedu. lnosisa kuti munthu agare atorinawo pamuzi pake kuti une ndumurwa yako, ngokuti inothuka yangopisha mwiri wototora mutombo wako wotopa ndumurwa yako.

Mitombo dzechiyungu dzinodetsera mukati mekupona kwevantu ngekuti imweni mitombo inoita kuti muntu akasire kutopona kuti apuwa mutombo uwowo ngekuti vamweni vanenge vasisina nemvura mukati memwiri yavo vanokona kutopuwa mutombo uwowo woiswa mumuchini kuti okasira kudetsereka.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzeantu ngokuti imweni mitombo yechiyungu totoipiwa ngaantu totoipawo huku dzedu dziyana dzechiyungu dzatinofuya pamuzi dzinotodawo mutombo wechiyungu kuti dzikure dzisina zvitenda zvinodzibata.

Mitombo yechiyungu inosisa kuzwi igarwe nayo pamuzi. Ngokuti pamweni pachona ndumurwa inopisa mwiri iveve uri kuretu nechibhedhlera. Unosisa kuti utore mutombo vako votopa ndumurwa yako yotopona.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo tinosisa kutogara tinayo mukati mwemhatso ngekuti mitombo inorapa ndumurwa dzedu haisisi kuti ndumurwa yedu yarwara tohambzve mumango teindotsvakana ngemitombo iwowo. Unosisa kuti utore mutombo wako mumbatso wotopa mwana wako opona.

Mitombo yechirungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu ngekuti imweni mitombo inomwiwa kuti muntu adakarire chokurya ngokuti vamweni vantu vakapuwa chokurya inenge asina mweya wekurya chiro cho hino akamwa zvimutombo unenge oda chekurya chakawanda.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwemuntu. Inosisa kuti imwiwe, ngemanyorerwe ainenge akaizwa pamutombo apapo, ngekuti vamweni avatoerengi zvirozvo. Kuamba ekutomwa kubeni unonga weitozviuraya ngendaa yekuwanza mutombo wona uwowo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mekupona kuvanhu, kune imweni mitombo inosisa kuti vantu vagare nayo pamhatso, mitombo iyana yekuti munhu apanda musoro inosisa kuti aipuwe mutombo wake ngomukuwo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu ngekuti ndiyona inopuwa antu kuti varwara chitenda chavanenge varwara mitombo yona iyoyo aungoambi ekumwa mutoriwo nezvipepa zvakanyorwa zvinobekwa mukati mwakhona mwemutombo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwentaramo yevantu. Inosisa kuti iwanike mukuwu nemukuwu. Zvibhedhlera zvinosisa kuti zviite mitombo yakona muntu asarasikirwa ngentaramo panondotsvakiwa mitombo yakona.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu ngokuti mitombo yechiyungu yona iyoyo inosisa kuti ingwaririke pakafishika pasingagumi ndumurwa ngokuti imweni inokona kuzotouraya ndumurwa kuti yamwa mushonga wakawandisa muchiyungu.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu, imweni mitombo yechiyungu inotoita yekumwiwa apapo, imweni yakatoita semvura yekuti unotoita yekumwa ngechipunu, woiyerenga zvipunu zveunosisira kuti umwe.

Mitombo yechirungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu imweni mitombo yechirungu inorapa mazino emene muntu akatora mutombo wake akakwesha ndiwona mazino mazino ake awori.

Mitombo yechiyungu inosiso kuti ingwarirwevo panotonhorera. Kuti vabeura chigaba chakona kana chipepa chakona. Unosisa kupetusaze kana vapedza kumwa vonyasa kukonya zvakabanaka kuti pasapinda mhepo.

Mitombo yechirungu inodetsera mukati mekupona kwevantu. Imweni mitombo yechirungu ngeyana inopiwa vantu vaina vabatwa ngechitenda cheAIDS. Vantwawawo wanofisa kuti vamwe mitombo wawo ndaramo yawo yeshe. Unosisa kuti uwanike muzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo.

Mutombo wechiyungu inodetsera mukati mwendaramo mwevantu. Imweni mitombo inopuwa ndumurwa dzedu kuti dzapanda, kuti dzapisha mwiri dzinotopuwa mutombo wouwowo dzeundunurwa iwowo, wokuti mitombo yakhona ine kuti umweni unopuwa ndumurwa umweni unopuwa vantu vakura.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu. Imweni mitombo yechiyungu inorapa madziso, unototenga mutombo wako wechiyungu woto donhedzera mukati mwemadziso mwako unotoona madziso ayana kuti eichema misodzi dzinenge dzisinga chabudi mukati mwemadziso mwo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu .Umweni mutombo unodetsera kurapa ntenda yemurenje kuti mirenje wako ukanika ukatora mitombo uwowo ukadzodzera unotoona murenje wako weitopetuka pandau

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Ino sisa kuzwi ifishwe isa batwa ngendumurwa, ngekuti ndumurwa dzika bata dzino kona kuzomwa mutombowo uwowo dzikato shatirwa ndizvona.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Ngokuti imweni mitombo yechiyungu tinosisa kuti titogarawo nayo mukati mwembatso. Kuitira kuti muntu akazwa mwiiri yake isikaiti zvakanaka, otora mutombo vake ngomukuvo omwa.

Mutombo dzechiuyungu dzinodetsira mukati mwekupona kwevandhu. Ngokuti dzimweni mutombo dzinotoitwa ekukwizirwa pamurenje payani panenge peiyipanda ndipona paunotora mutombo wako wotokwizira zviro zvotohamba mundhu otohamba

Mitombo yechiyungu inosisa kuti iwanike mukuwo weshe weshe waunoida ngekuti pamweni pakona ukaenda kuchibhedhleya weipanda nyama dzako, unoguma wonyorerwa mutombo wakona wotamika pazvibhedhlera pakona. Zvirozvo izvozvo zvinoita kuti vamweni vantu vafe.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mendaramo yevantu ngekuti kuti wamwa mutombo iwowo unokona kutopona apapo apapo ngekuti unenge watanga waningirwa nemuchini wozoona kunyorerwa mutombo wako.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mekupona kwevantu. Imweni mitombo yechirungu inomwiwa kuti kana muntu akotsora zviyani unosise kuti apuwe mutombo wekukotsora kuti asazwa mabayo.

Mitombo ye chiyungu ino detsera mukati mwe ndaramo ye vantu ngekuti imweni mitombo ye chiyungu ino bekwa mu muchini muchini uyana wobekwa zve mutsinga ye muntu kuita kuti mutombo wona wowo uhambe ne tsinga wei rapa muntu.

Mitombo yechiyungu inobetsera mukati mekupona kwevantu. Imweni mitombo yechiyungu inosisa kuti irambe yakakonywa. Kuti waubeura zviyana, unosisa kuukonya, woubekazve mwawautora mutombo iwowowo wakangwaririka.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu. Inosisa kuti ingwaririke pasika nayiwi nekuti imweni ikapinda mvura inenge isingachadetseri mitombo itoyo. Inosisa kungwaririka pakafishika.

Mitombo yechiyungu inobetsera mukati mwekupona kweantu. Imweni mitombo yechiyungu inotopuva ndumurwa dzedu. Ngokuti dzimweni dzikatozwa beshe unokona kutorumba mutombo kuzvimhatso zviyana zvinotengesera mitombo vako votopa ndumurwa yako votopona.

Mitombo yechiungu unodetsere mukati mekupona kwevantu imweni mitombo inotorwa pandenda iyana yokuhudha muntu ukaona kuti wamuka weitohudha inosisa torumba kuchibhehleya wotopuwa mutombo wako nekukasika.

Mutombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu ibeni mutombo yechiyungu inodetsera kurapa pachifuwa pevantu kuti muntu akone kufema zvakanaka unotodawo mutombo wokuti pachifuwapo pasukwe.

Mitombo yechiungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu ngekuti imweni mitombo yechiungu inotorapawo mwombe dziyana ndiponapayani padzinoenda kudhibhi kutidzinorapwawo zvitenda zvino bata mwombe.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Inosise kuti ionekwa muzvibhedhlera mukuwo ngemukuwo. Muntu weshe unosise kuti akarwara aone mutombo wake pachibhedhera kuti aone kukasire kupona.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo tinotoita ekutodzodza mwiri weshe kuita kuti kurape ntenda inenge yakabata mwiri weshe muntu eitopona.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwe antu ndiyona inoshandiswa pakudzodza kuti muntu ane mapundu muviri weshe akapuwa mutombo wake unosisa kuti adzodze muviri wona uwowo otokona kuona mapundu otofota ngenyaya yemutombo yechiyungu.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzevantu, vamweni vantu avatokoni kupona pasina mitombo yechiyungu yona iyoyo vanosisa kuti vamwe mutombo dzavo mukuwo ngemukuwo kuitira zvitenda zvavo.

Mitombo ye chiyungu ino detsera mukati me ndaramo dze vantu kuti wa beurwa mutombo uwowo uno sisa kuti ukonywe wonatsa ku petudzwa mwawa buda wo ngwarirwa zvakanaka kuti mututu usa ngena mukati mwe mutombo wo.

Mutombo yechiyungu inodetsera mukati mendaramo yevantu ngekuti inenge yakatoningirwa peyakanasirwa kuoneka kuti mutombo unowu unosisa kuti upuwe vanthu ere itori nezvipepa zveinenge yakanyorwa yeibekwamwo kuti munthu anase kumwa mutombo wake zvakanaka asikawanzi.

Mitombo ye chiyungu ino detsera mukati mwe ndaramo dze vantu imweni mitombo ayi sisi kuti itamike ino sisa kuti iwanike mukuwo nge mukuwo ngekuti vamweni vantu ndiyona ndaramo yavo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo inodetsera kuti muntu, eizwa soro rake reipanda, unokona kutotora mitombo wake wechiyungu otomwa ,otopona apapo apapo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mendaramo yevanyu inosisa kungwarirwa muchipepa chawo chayakanasirwa chikabekwamo aisisi kubudisa pabànze kuti njenene yetakwa ngemututu yetakwa ngemututu inokwanisa kunge isisa shandi ngekuti inenge yatakwa ngemututu.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzevanthu ngokuti imweni mutombo inotomwiwa ngeavanthu ndaramo yavo yeshe munthu eitopona zviro zveitohamba eimwa mutombowo wo mukuwo ngemukuwo.

Mitombo yechiyungu inodetsera kuti waenda kuchibhedhlera mitombo yonaiyoyo inosisa kuti waitenga, inosise kuti ikonywe mukuwo ngomukuwo aisisi kuti ipinde mututu ngokuti ikatopinda mututu aichadetseri

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzevantu. Imweni mitombo inotopuwa ana adodori, haingomwiwi yeshe yeshe. Haipuwi vana vadoko yeshe-yeshe yevantu vakuru. Yevantu vakuru inomwiwa iri yevantu vakuru, yeadodori inomwiwa iri yeadodori.

Mitombo yechiyungu inodetsera mwukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechiyungu ndiyona inotomwiwa ngevantu ndaramo yavo yeshe. Imweni mitombo ngeiyana yechitenda cheEdzi iyana. Inotopuwa mahala kuchibhedhlera, yeiponesa vantu mundaramo yavo yeshe.

Kune imweni mitombo yechiyungu inosisa kuti isatamika mukati mwendaramo dzevantu. Mitombo yona iyoyo inotopuwa mahala kuzvibhedhlera, ngokuti zvitenda zvona izvozvo zvikatama mitombo dzona idzodzo zvinotouraya vaantu. Hino mitombo dzona idzodzo dzinosisa kuti dziwanike mukuwo ngemukuwo.

Mitombo yechiyungu inobetsera mukati mendaramo dzevantu. Ngekuti dzinoita kuti muntu apone apapoa-papo, mitombo dzona idzodzo ngekuti dzakatoningirwa ngevakadziningiravo kuti dzinosisa kuti dzimwive ngevantu.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzevantu ngokuti ukanyorerwa mutombo wako wechiyungu inokona kutorumba hako kwadzinotengeswa wotoguma wototenga mutombo wako ngemukuwo. Muntu otokasika kupona.

Mitombo yechiyungu, inodetsera mukati mendaramo yevanthu, ngokuti ukazva chitenda, ukarumba kuchibhedhlera, ukanyorerwa mutombo wako wechiyungu, ukamwa unopona apapo apapo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu. Mitombo yona iyoyo inosisa kuti itengwe mainosisirwa kutengwa. Aisisi kungotengwa muantunje anohamba nenjira mweingotenga mitombo yakadarika mukuwo wawo wekutengeswa.

Mutombo wechiyungu unobetsere mukati mwendaramo dzevantu ngokuti mitombo iyoyo inowanikwa kuzvibhedhlera, ukaenda kuchibhedhlera kona ukoko weizwa musoro wako weipanda woguma ikweyo unotoningirwa ngomuchini wopuwa mutombo wako wechiyungu kuti waubeura unosisa kuti uukonye kuti usapindea ngemututu.

Mutombo wechirungu unodetsera mukati mwendaramo yevantu ngokuti ukaenda kuchibhehlera ukanyorerwa mutombo wako ukaupuwa kuti soro reipanda rinotonyarara apapo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevandu, mitombo iyoyo imweni inoita wokudzodzwaa, ngokuti imweni inotoita wokutomwiwa wokako, imweni inotoita wokutobairwaa mumuchini mutombo wakonaa, woita wokubairwaa weibuda ngomumuchini.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzevantu. Inodetsera kuti ukanyorerwa mutombo wako kuchibhedhlera, unokona kutoona pachibhedhlera pona apapo wotomwa wotopona. Umweni unokona kutouona kuzvimbatso zviyana zvinotengesa mutombo.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu imweni mitombo tinotoibeka mumadziso kuti madziso apone ukanyorerwa mutombo wako wemadziso ukatenga ukabeka mukati mwrdziso unotoona madziso ako eitopona.

Mutombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo yevantu. Ayisisi kuti ipishwe pazuwa, inosisa kugara panotontorera. Imweni yakona imotode mumuchini dziya dzinotondorera dzakona wobekemwo kuti unoke kushanda zvakanaka.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwendaramo dzavantu, inodetsera kuti muntu akone kupona kuti eizwe chitenda chaanenge echizwa imweni mitombo inosisa kuti irambe yakadumaidzwa yeingwarirwa panotontorera.

Vantu vakashata masoro vanofanira kungwarirwawo neantu akashatawo masoro nekuti vamweni vakashata masoro nekutora mutoriro vantu avavo vanosise kungwarirwa kwavanofanira kugara vasikamwi mutoriro veifundiswa ndaramo.

Antu vakashata masoro vanosisa kuti vaendwe navo kuchibhedhera mukuwo ngemukuwo veindoningiswa veindopuwa mitombo dzavo kuti vakone kudzikama vari pamuzi .Vasahamba nenyika ineyi veinzerereka veirya zvakasvipa. Vanosisa kuti vabairwe mitombo kuti vagare pandau imwe.

Vantu vakashata masoro vanosisa kuzi vaendiwe nawo kuzvibhedhlera veindopiwa mitombo dzawo dzemukuwo ngemukuwo veindobairwa mutombo dzawo kuti vasa angira kushata masoro kuti vadzikame wo vagaare nevantu muntaraunda.

Kutamba mutambo webhoraa chiro chakanaka maningi, ngokuti vamweni vanokona kutotengwa nedzimweni nyika, kuti vandotambiraa dzimweni nyika ngendaa yekukaba bhoraa. Hino veikaba kudaro vanosiswee kuti vahambe nemitombo yavo kuita kuti muntu unenge akuvara eiita zvirozvoo akone kurapwa nomukovo.

Zvimhatso zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinosisawo kuti zviti chakata mukati mwemabuyamwo mwonaumwo. Antu akona anotengesa mutombo dzona idzodzo anosisa kubeura zvitiro zvawo mukuwo ngemukuwo kuti muntu adetsereke nguwa iripo.

Zvimbatso zvinotengesera mitombo yechiyungu zvinosisa kuti zviwanikwe peshe peshe kuitira kuti muntu anyorerwa mutombo wake akone kuona mutombo ngemukuwo nekuti zvimweni zvimbatso zvinotoonekerwa mumataundi mwega. Hino vakawanda vanokona kuzofa ngendaya yekutsvaka na ngemutombo wakona

Zvimbatso zvinotengesa mitombo yechirungu zvinosisawo zviti chakata nemukati memabuyamwo mitombo yakonayo inosisa iwanikwe yeshe kuti vantu vasarasikirwa ngendaramo.

Zvimbatso zvinotengesera mutombo yechiyungu zvinosise kuti chakata mukati mwemabiyamo zvinosisa kuti zvioneke mitombo yakona yeshe ngekuti zvimweni zvimbatso ukatoenda weitsvaka mutombo wako unoutama.

Zvimbatso zvinotengesera mutombo wechiyungu zvinosisawo kuti zviti chakata mukati mwemumabuya mwedu, mutombo yakhona iyoyo inosisa kungwaririkawo panotontorera imweni yakhona inotoda michini dziyana dzinotontorera kuti ubekwemwo wapera kushandiswa.

Zvimbatso zvinotengesera mutombo wechiyungu zvinosisawo kuti zvitengese mutombo wadzo ngemutengo wepashipashi kuitira kuti muntu weshe akone kuwana muhlari wona uwowo wokuti atenge mutombo, qone mutombo wake ngekukasika.

Mbatso dzinotengesera mutombo wechiyungu dzinosisa kuti dziakirwe pampiri pepato, dzinosisa kuti dziise chikwangwani chakanyorwa ngezvekuti panotengeswa mitombo dzechiyungu kuti muntu akasire kuona.

Zvimbatso zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinosisa kubeura mukuvo ngemukuvo. Zvinosisa kuti zvivakirwe peshe-peshe kuti vantu vasatambura ngendaa yekutsvakana ngendaa yemutombo yechiyungu. Ngokuti vamweni vanosvika pakutofa ngenyaya yekuti panenge pachambotsvakwa kuti mutombo unouyu vovanikwa kuri.

Mumbatso muno tengeserwa mitombo dzechiyungu munosisa kuti mutsvairwe mweimba tochena ngekuti veutano vanotoda zviro zvakambati hwee ngekuti mitombo dzona idzodzo dzikabekwa mumatsvina dzinokona kuzopa zvitenda kuvantu.

Mbatso dzinotengesera mitombo yechiyungu dzinosisa kuti mitombo iyoyo isatsva ngezuwa, ngekuti mitombo yechiyungu aidi zuwa .Ikambera yatotsva ngezuwa apichina chichadetsera ngekuti mitombo yeshe yechiyungu aitodi zuwa.

Zvimhatso zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinosisa kuti zvivanevo mitombo yeshe. Kuitira kuti vantu vabetsereke ngemukuvo zvinosisa kuti zviakirevo mumhatso dzakona pasinde nezvibhedhlera. Kuitira kuti muntu anyorerwa mutombo okasira kuvana mutombo vake.

Zvimbatso zvinotengesa mutombo wechiyungu zvinobaadetsera yaambo. Kare vantu vaiti vakatama mutombo pachibhedhlera vaitoneseka kuti hino vondoubatira pari. Kwaitokwirwa mabhazi kutoenda kutaundi kootsvakane nemutombo uwowo, muntu eisara echifa.

Mhatso dzino tengeserwa mitombo yechiyungu dzinosisa kuti dziakwewo mumhiri mwepato, kuitira kuti munhu weeshe unenge ane mare yake yekutenga mutombo akone kukasira kuona panooneka mutombo wakhona kuti vape mutenda wavo ngomu kuwo.

Zvimbatso zvinotengesera mutombo wechiyungu zviniosisa kuti zviti chakata. Ngekuti mitombo yechiyungu ndiyona inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Kuti wanyorerwa mutombo wako kuchibhehlera unosisa kuti utsvage zvimbatso zvinotengesera mutombo, wotenga mutombo wako.

Zvimbatso zvinotengesa mutombo yechiyungu zvinosisawo kuakirwawo nemumabuya kuti munhu akanyorerwa mutombo kumabuya ikwokwo akasire kuona mutombo ngemukuwo ngekuti vamweni vanokona kufa ngendaa yekuti mutombo wakona unowanikwa kuretu

Zvimbatso zvinotengeserwa mutombo wechiyungu zvinosise kuti zviti chokoto mukati mwemabuya , zvimbatso zvona izvozvo zvinosisa kuti zveibeurwe mukuwo ngemukuwo kuti muntu akapererwa mutombo unosisa kuti agume chimbatso chona ichocho chakabeurwa.

Zvimbatso zvinotengesa mitombo wechiyungu zvinosisa kuti zvigare zvakachena ngekuti ndimwona munobekwa mitombo dzechiyungu dziyani dzinosisawo kuti dziningirike padzinenge dzakagara kuitire kuti vanhu vasabatwa zve ngezvitenda zvakadhibana .

Zvimbatso zvinotengesera mitombo yechiyungu zvinosisa kuti zviwane mitombo yeshe inodikana ngevantu ngekuti vamweni vanotuka kuzotamikirwa ngendaramo yavo ngendaa yekuti waguma pachimhatso pakhona wotama mutombo ngemukuwo.

Zvimbatso zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinosisawo kuti zviti chakata mukati mwemabuya. Mitombo yakhona inosisawo kuti isadhuriswawo kuti weeshe akone kutenga mutombowo unowo. Wabva kumagawu akone kutenga mutombo ngekukasira.

Zvibhatso zvinotengesera mitombo yechiyungu zvinosisawo kuti zviti chakata mukati mwemabhuya umu mutombo yakona inosisa kuti iningirwe kuonekwa kuti ainokudarika mukuwa wakona hre wekutengeswa nekuti ukadarika mukuwo inenge isingachabetseri mukati mwendaramo dzeantu.

Zvimbatso zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinosisa kuti zviti chakata mukati mwema buya mwona imwomwo kuti muntu weshe akone kutenga mitombo wake ngekukasira . Mitombo yakona inosise kuti ioneke yeshe inenge yanyorerwa vantu.

Zvimbatso zvinotengesera mitombo, zvinodetsera mukati mendaramo yevantu, ngokuti ukayenda nechibhuku chako chakanyorwa mutombo wako, unotopuwa mutombo wemene emene, ngendaha yekuti vantu vanoshanda mona mwomo, vanengena vakatofundirawo ngendaha yekupa mutombo kuvantu.

Zvimhatsi zvinotengesera mutombo yechiyungu zvinosisa kuti zviningirwe ngeveutano zvisati zvabeurwa vanosisa kuningira kuona kuti mutombo yona iyoyo irimo mukuwo wayo uchakanaka ere wekuti vantu vatengeserwe mutombo.

Zvimbatso zvinotengesera mutombo wechiyungu zvinosisa kutengesa mutombo weshe unodikanwa ngevantu. Hazvisisi kutama imweni mitombo ngekuti vantu vanorasikirwa ngendaramo.

Vantu vanotengesa mitombo dzechiyungu pane zvimhatso zvakhona zviyani, vantu vakatofunda kuzvikora zvekupeisira zviyana. Unototenga mutombo wako wakadakara ngokuti unonge weitotengeserwa ngemuntu unonge eiziya zvaanoita.

Zvimbatso zvinotengesera mitombo yechiyungu, zvinosisawo kuti mutombowo iwowo uwanikwe ngemuhlare wepashi-pashi, kuyita kuti muntu weshe akone kuwona mari yekutenga mutombo wakona.

Zvimbatso zvinotengesera mutombo vechiyungu zvinosisa kuti zvitichakata mukati mwemabuya. Zvinosisa kuti zviakirwe mumhiri mepato kuti muntu veshe unohamba ngepato angone kuona paunotengeserwa mutombo vechiyungu.

Mhatso dzinotengesera mitombo yechiyungu dzinosisawo kudziti dziakwe nemumabuya mwona mwedu umomo kuti tadziya mwiri wedu toenda kuchibhedhlera tonyorerwa mutombo torumba pazvimhatso zvona izvozvo totenga mutombo.

Mhatso dzino tengesera mitombo yechiyungu dzinosisa kuti dziti chakata mukati mwemabuya kuti muntu akanyorerwa mutombo wake akasire kuona mitombo dzona idzodzo. Dzinosisa kuti dziakirwe muphiri mwepato kuti muntu weshe akone kuona kuti pane chimbatso chino tengeserwa mutombo.

Zvi mbatso zvino tengesa mutombo we chiyungu zvinosisa kutiwo zvitengesere mutombo wawo vantu nge mutengo we pashi pashi kuti muntu wose akone kutenga mutombo wowo adetserekewo nge mukuwo pasina ku kundikana.

Mbatso dzinotengesera mutombo wechiyungu dzinosisa kuti dziakirwewo pasinde pechibhedhlera kuti munhu anyorerwa mutombo wake akatama mutombo pachibhedhlera, auwane pasinde, pasikahambiwi maningi.

Zvimhatso zvinotengesera mitombo wechiyungu zvinosisa kuti mitombo yakhona iwanikwe yeshe kuti muntu asatama kuti ondotengera kuri mutombo. Arumba kumhatso kwona ukwokwo unosise kuti awane mutombo weshe waanoda.

Vantu vanorapa ngendaa yemutombo dzechiyungu vanosisa kuramba vechitohamba mukati mwemabuyamo veifundisa vantu ngenyaya yezvitenda zvinobata vantu veifundisa kuti muntu abatwa ngechitenda ichona ichocho unosisa kuti adini

Vantu vanorapa ngendaa yemutombo dzechiyungu vanosisa kufamba veifundisa vantu ngenyaya yezvitenda zvinobata vantu. Zvimweni zvitenda zvakadai ngekorera vantu vanosisa kuita mvura pamuzi umwe naumwe kuita kuti vakona kushamba nyara.

Vantu vanosisa kuhamba veifundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata vantu mukati memabuya. Vantu vakafunda ngekurapa ngemitombo yechiyungu, vanosise kuti vafundise vantu ngendaa yezvitenda zvinodhibana nevantu mukati mwekupona.

Vantu vakafunda ngezvekurapa ngemutombo wechiyungu, vanosisa kuhamba nemukati mwemabuyamo, veyifundisa vantu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu, veyifundiswa vantu kuzi kana muntu abatwa ngechitenda ichi unosisa kudini.

Vantu vanosisa kufundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata vantu mukati mwentaraunda. Vanosisa kuti vafundiswe mukuwo ngemukuwo. Vantu vanorapa ngezvemutombo dzechiyungu vasaremba kuhambira vantu veivafundisa. Ngekuti vamweni vantu vanotoda kutozi vatozi kho kutobhuirwa, kuzi vasafa ngezvitenda zvimweni.

Vantu vanosisa kuti vahambirwe mukati mwemabuya, veifundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata vantu, veifundiswa kuzwi vanosisa kudini kuti vabatwa ngezvitenda izvozvo? Vantu vanosisa kuti vafundiswe ngekuti vamweni vanofa ngendaa yekusaaziya.

Vantu vakafunda ngendaa yekurapa ngemitombo dzechiyungu vanosise kuhamba veironzerwa antu ngezvemitombo yechiyungu. Ngendaa yekuti kuti vazwa chitenda chakadai vanosisekuti vaende kuchibhehlera vandorapiva ngemukuwo.

Vantu vakafunda ngendaa yekurapa ngemutombo yechiyungu, vanosisa kuti vahambe mukati mwemabuya, veifundisa vanthu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu. Veifundisa vantu kuti vanosisa kuti varumbe kuzvibhedhlera kuti vabatwa ngezvitenda zvavasikazwisisi.

Vantu vakafunda ngezve kurapa mitombo yechiyungu vanosisa kuhamba veifundisa vantu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu mukati memakanyi ngokuti kune zvimweni zvitenda zvakaita semarariya zvinowanika ngendaa yekurumwa ngendunga dzakawanda hino vanofundiswa kuti vaende kuzvibhehlera veindopiwa zviro zvakona zvinodziirira zviya zviyana zvinofukwa nemuntu akaata.

Vantu vakafunda nekurapa mitombo yechirungu vanosisa kuramba veingohamba mukati memabuyamo veifundisa vantu ngenyaya yematenda dzinobata vantu veihamba nemuchini dzawo veikona kuningira vantu zvitenda zvavo zvavanozwa veivanyorera mitombo dzawo.

Vanthu vakafunda ngekurapa, ngemitombo dzechiyungu, vanosisa kuhamba mukati mwemabuya, veifundisa vanthu ngendaa yezvitenda zvinobata vanthu. Veifundisa kuzwi varumbe kuzvibhedhlera, veifundiswa ngemitombo yakhona inosisa kuti vazopuwa kuti wavapanda.

Vantu vakafunda ngendaa yekurapa ngemitombo dzechiyungu vanosisa kuhamba mukati mwemabuya vei fundisa vantu ngendaa yezvitenda zvino bata antu veifundiswazve ngendaa inobata zvitenda zvinobata ndumurwa dzedu mukupona kwadzo.

Vantu vanorapa ngendaa dzemitombo dzezviyungu vanisisarawo kuhamba mumabuya veifundisa anhu ngendaa yezvitenda zvinobata vanhu ngokuti zvimweni zvitenda zvakaita sekorera hazviemesi muntu kuti muntu abatwa ndichona chitenda ichocho muntu unosisa kurumbiswa kuchibhehlera

Vantu vakafunda ngendaya yekurapa ngemitombo wechiyungu anofanira kuhamba mukati memabuya veyifundisa vantu ngendaa ye zvitenda zvinobata antu ngekuti zvimweni zvitenda azviemesi antu chatokubata chinotokuuraya apapo apapo.

Vantu vakafunda ngendaa yemutombo wechiyungu vanosise kuhamba mukati mwemabuya mwedu veironzera vantu ngezvitenda zvinobata vantu, veihamba ngemuchini dzavo veiningira vantu zvitenda zvevanozwa veinyorerwa mutombo dzavo.

Vantu vanosisa kuhamba veifundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata vantu mukati mwendaramo. Vanosisa kufundiswa ngendaa yemutombo inosisa kuti imwiwe kuti muntu abatwa ngechitenda chakadaroko. Ngekuti vamweni vanotofa mumamuzi ngondaa yekusaziya.

Vantu vanosisa kufundiswa mukati mwemuganga ngendaa yemitombo dzechiyungu nezvitenda zvinobata antu. Anosisa kuti atofundiswa mukuwo ngemukowo, ngokuti mukuwo unowu kwaane zvitenda zvakadhibana-dhibana zvinosisa kuti antu achizwa arumbe kuchibhedhlera ngemukuwo.

Vantu vakafunda ngezvekurapa ngemutombo wechiyungu vanosisawo kuhamba mukati mwemabuya veifundisa vantu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu, ngokuti kunzvitenda zvimweni zvakaita sekurutsa nekuhudha, vantu vanosisa kuti vabhuyirwe maitiro azvinoizwa kana muuntu azwa zvirizvo.

Vantu vanosisa kuhamba vei bhuira vantu zvi tenda zvinobata vantu mukati me mabuya veifundiswa ngenda ye zvitenda zvona i zvozvo veito hambawo ngemichini zvavo vei ningira vantu eiva fundisa kuti vano sisa kuti vapuwe mutombo wakadi.

Vantu vakafundira ngekurapa ngemitombo yechiyungu. Vanosisa kuhamba mukati mwemabuya veifundisa vantu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu. Veihamba nemichini yavo veitoningira zvitenda zvevantu. vantu veitonyorerwa mitombo dzavo.

Vantu vakafunda ngenyaya yemutombo yechiyungu vanosise kuhamba nemumabhuya nemuzvikoramwo veifundisa vantu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu mukati mwemakanyimwo.

Vantu vakafunda ngendaa yemitombo dzechiyungu vanosise kuhamba mukati mwemabuya muzvikora mwoo veifundisa vantu ngendaa yezvitenda zvinobata vantu kuti wabatwa ngechitenda urumbe kuchibhedhlera muntu asati atorwa ngemarure.

Vantu vanosisa kufundiswa ngendaa yezvitenda zvinobata vantu mukati mwendaramo dzavo. Vanoshanda ngekurapa vantu ngemitombo dzechiyungu, vanosisa kuti vafundise vantu, mukuwo ngemukuwo, ngekuti vamweni vanokone kufa vabatwa ngechitenda, ngendaa yekusaziya kuti vonanga pari.

Mukore unowu akuchina kuita zvekufungira kuti munhu uyu une chitenda cheAIDS. Kwatovawo nemuchini dziyana dzinotoningira kuoneka kuti munthu wabatwa ngechitenda cheAIDS. Muchini dzakhona dzinotokubhuira kuti uyu munhtu unacho uyu munthu aana.

Ntombi dzedu dzinosisawo kuti dzipuwe zviro zvinoita kuti kana vaenda panguwa yavo zviyana vakone kushandisa zvirozvo izvozco. Vanosisa kuti vapuwewo mahala kuchibhehlera kona ukoko kuti vakone kudetsereka.

Vandu vetamba mutambo dzavo dziyani dzimweni ndedzekukaba bhora dzimweni ngedzekurumba vandu avavo vanosisa kuti vakabe panemutombo pasinde kuitira kuti mundu akakuwara akone kurapiwa apapo apapo.

Vantu vanotamba mitamo dzakasiyana siyana vano vanosisa kuhamba nemitombo dzavo. Kuti muntu akuvara akone kupuva mutombo wakwe. Kuti mutombo ivovovo veidiva kumwiva opuva omwa kuti veida kukwizirwa pamurenje okwizirwa opona.

Kune dzimweni mitombo dzinosise kuhambwa nadzo nevaya vanotamba mitambo dzavo dzakadhibana dhibana. Vanosise kuti mitombo iyoyo igarire pasinde kuitira kuti kana munhu akuwara unosise apuwe mutombo wake apapo apapo opetukazve kootamba mitambo wake.

Vantu vanoita zvemutambo vayana, vanosisa kugara veirya mitombo dzavo dzavanosisa kuti vapuwe mukuwo ngemukuwo, kuitira kuti nyama dzavo dzigare dzakaxakazeka vasabatwa ngezvitenda zvakadhibana dhibana.

Vantu vanotamba mutambo vanosisa kuti vahambe nemitombo yavo, kuitira kuti vakuvara vanosisa kupuwa mutombo wake apapo apapo. Imweni mitombo inonamirwa ngemabhandichi, muntu otokasira kupona.

Kune imweni mitombo inosisa kuti iryiwe ngevayana vanotamba mitambo dzevanotamba vanosise kuti varye mitombo dzona idzodzo dzechiyungu kuitira kuti mimwiiri yavo irambe yakagwinya .

Vantu vayana vanotamba mutambo dzavo vanosisa kuhamba nemitombo dzeshe kuitira kuti kana akuwara eitamba mutambo wake apuwe mutombo wake apapo apapo eipetuka futi kootambazve mutambo wo iwowo.

Kune mitombo inosisa kuhamba ndiwona ngevantu vaya vanoita mitambo dzakasiyana siyana kuti vari pakati pokuita mutambo akakwara zviyanai unosisa kuti apihwe mutombo wake apapo apapo , imweni mitombo inotopuwa muntu, payani paunombo zororera payana vanopuwa mutombo dzawo kuti vakone kupinda vanaka.

Kune mitombo inosise kugarwa nayo peshe peshe pane kuihamba, vantu vaya vanohamba mitambo dzavo dzakadhibana vanosise kuhamba nemitombo dzechirungu dzona dzodzo kuti muntu wavo akuvara apiwe mutombo wake ngekukasika.

Mitombo yechiyungu inodetsera mukati mwekupona kwevantu kuneimweni mitombo inohambiwa nayo kuti vanhu veita mitambo dzakasiyanasiyana kuti muntu akuwara zviyana unosise kuti apuwe mutombo wake apapoapapo.

Mitombo yechinyakare inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau tinoishandisa pamuzi kudzinga mamhepo pamuzi. Muntu unotomwaya mwaya mutombo wake muzi weshe eidzinga mamhepo.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mendaramo yevantu ngekuti mutombo iwowo Haina peni yainoduswa Kuti uwane mutombo wako imweni mitombo umototsa mushango wototora midzi wacho wotodhbanisa nemvura wotomwa.

Mitombo yechindau inodetsera mukatimo mwekupona kwevantu. Chinyakare vantu vaitopona ndidzona mitombo dzona idzodzo. Kuti ndumurwa yapanda mwiri vantu vaipinda mushango vototora mitombo wawo vopa ndumurwa yavo pona pasina peni ravadusa.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwendaramo yevantu. Imweni mitombo yechindau tinotoitora toipisha usiku uyana kuitira ntunga kuti dzazwa mweyawo iwowo wemutombo dzinotiza dzeshe usiku wonawo iwowo.

Mitombo yendau inodetsera mukati mwekupona kweantu imweni mutombo yechindau tinotoipawo zvifuyo zvedu zvetinongwarira muma muzi tinototora totopawo mombe dzedu pamweni pacho tinotopa huku dzedu kuti dzisabatwa ngechibhubhubhu.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwendaramo dzevantu. Ndiyona iyana imweni yatinorya somuriwo. Yatinotobika sadza, totobika nemitombowo uwowo, totoita muriwo wakona, yeitorapa zvitenda.

Mitombo yechindau imweni takutoisima nepamuzi. Kuita kuti watoda mutombo wako wouona pasinde. Imweni mbiti yemitombo yona iyoyo totoishandisawo kutoita mumvuri. Watopishwawo ngezuwa wotogara pashi pawo.

Mitombo yechindau inodetsera maningi ngokuti kudhaya kweduyo akuna muntu waienda kuchibhehleya taitopona ndidzo nadzo mutombo dzemumabuya medu teindotsa ndumurwa dzedu dzeitorapwe zvipande ndiyona mitombo yechindau.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu imweni mitombo inotopuwa ndumurwa dzedu dzabva kuponwa ngekuti kune zvimweni zvitenda zvakafana nechinyamukaka zviyani zvinosisa mitombo idzo dzizopuwa muntu kuti asazonzwa chinyamukaka.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu, ngekuti imweni mutombo inosuka mundani. Kuti muntu mundani mwake mweipanda, akapuwa mutombo uwona wechindau, unokona kutopona apapo-apapo.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Inosisa kuti isimwewo nepamuzi kuitira kuti muntu weshe akona kuzwa chitenda chazwa akone kutora mutombo iwowo ngekukasika.

Mutombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevanthu. Imweni mutombo unodetsera ndombi dzedu dziyana dzinokona kusatoqakeya, dzinokona kutopuwa mitombo dzona idzodzo dzoto qakeya, dzotobarawo vana vadzo ngemukuwo.

Mitombo yechindau inobetsera mukati mekupona kwevandu . Imweni mitombo inobatsira kurapa mukati mendaro nekuti imweni mitombo inotoite yekutotsengwa - tsengwa yakadaro , isina kubikwa yotorapa chitenda chinenge chichizwa mundu.

Mitombo dzechindau dzinodetsera mukati mwekupona kwevantu. Ngekuti dzimweni mutombo dzechindau, tinotodzi shandisawo kuita mumvuri pamuzi. Wotooneka waka togarawo zuwa riyana reipisha, wakatogarawo pashi pemumvuri wemutombo. Kuti wapazwa mwiri wako weipanda, wototorawo mutombowo uwowo wotomwa.

Mitombo yechindau inobetsera mukati mwendaramo dzeantu ngekuti kune imweni mitombo inoshandiswa ngen'anga dzechibhoyi ngekuti kana muntu kana atakiwa ngezvidhoma kune mitombo inoiswa pamoto yopwititika zvidhoma izvonaizvozvo zvototiza.

Mitombo yechindau inodetserao mukati mwendaramo dzevanthu nekuti mitombo dzona idzodzo ndidzona dzatinornda kokaya mushango mwona umwomwo dzimweni dzinoomeswa mashakani adzona munthu azwa chitenda chaazwa otopuwa mashakani awawo otomwa.

Mitombo yechibhoyi inodetsera mukati mwekupona kwevantu ngekuti imweni mitombo inosise kuti itoryiwa kuti muntu akone kuona zvakanaka madziso ake ngekuti vamweni madziso avo kutoonera kure. Hino akapuwa mitombo dzechindau idzodzo dzimweni dzikadonhodzerwa mukati mwedziso unokone kuona zvakanaka.

Mutombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau tinotoishandisa kuisa pamuzi, kutonasira pamuzi kuti patojekawo paningirike. Panotoningirikawo ngenda yemutombo dzechindau. Totode kuwushandisa korapa totoyaka padhuzepo apapo.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau unotoisa mariva aantu kubanzi kwenyika, kutohamba eitotengesa mitombo dzona idzodzo kubanze kwenyika kutoitawo mari yake muntu ngendaa yemitombo dzechibhoyi.

Mutombo wechindau unodetsera mukati mwekupona kwevantu. Ndiyona inoshandiswa nevantu vayani vanozwi n'anga vayana. Vanototora mitombo dzonaidzodzo, veitotengesa kuvantu, veitoita mari yavo yakasvipa kuti tsvaa ngendaa yemitombo yechibhoyi.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Kuti ukazwa mundani mwako ukatora mutombo wako wechindau, ngokuti imweni mutombo tinototsa mudzi dzakona wototora mudzi wakona wotobeka muchibhohhleya, zvodhungana mwona umwomwo, wotomwa wotopona.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona mwevanthu, ngokuti imweni mitombo inotorapa maronda kunyazi maronda anenge ane vanthu. Ukatobeka mutombowo uwowo ronda rona iroro rinotooma ngekukasika ngendaa yemutombo wechindau.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu ndiyona inotowanikwa mushango mahala auna peni yaunodusa unoamba ngekutokaya mutombo wako kuti weida kukwatiswa muchikari wotoukwatisa wotomwa wotopona.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mekupona kwevantu imweni mitombo yechindau inopuwa ndombi dzedu dziyana dzinoneseka ngekukakeya dzinosisa kuti dziumwe mukuwo nemukuwo kusvika abara mwana wake eitomwa mutombo uwowo.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mendaramo yevantu inosisa kumwiwa zvakanaka mitombo yona iyoyo ngekuti vamweni vanozomwa veiwanza mutombo wakhona unopeisira wouraya mukati menyama dzemuntu nenyaya yekuwanza mutombo.

Mitombo yechiNdau inosisa kuti isimirwewo nepamuzi tinosisa kuti tiine ngemukuwo patinoidira ngekuti mukore unowo vandu vakuyangira kuyema tema mbuti dzese dzese ne imweni mitombo hatichatoiwoni ngendaa yekuti vandu vanongotema mbuti dzese dzese.

Mitombo ye chindau ino detsera mukati meku pona kwe vantu imweni mitombo ye chindau tinoto amba ekuto tora mashakani akona totorya akadaro zveito detsera mukati meku pona kwe vantu zveito detsera kurapa zvi tenda zvaka dhibana dhibana.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevanthu. Imweni mitombo yechindau inoshandiswa kutokwizira panyama yemunthu yakadaroko isito kubikwa. Unokona kutora mashakani ona awawo wotokwizira panopanda pakhona munthu, denda rotopera.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau indetsera kurapa matonda evantu. Kuti muntu azwa maronda akapuwa mutombo uwowo akadzodza maronda ake, maronda awawo anopora apapo apapo.

Mitombo yechindau inodetserawo mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau tinotoirima pamuzi pedu. Tapedza kurima teitotora vana vakhona vemutombo teitobika. Amweni vana vakhona vanotoryiwa vakadaro.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yakhona inotoite ekupishiwa yotoita madota emene yotorwa yobekwa mubota rokuti muntu orya mukuwo ngomukuwo.

Mitombo yechindau inodetsere mukati mekupona kweantu ngekuti imweni mitombo yechindau inotopuwawo vantu vayane vanenge veizwa bhiipii vayane vanopuwa mitombo dzona idzodzo kuti chitenda chakona chidzakire .

Mitombo yeChiNdau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yeChiNdau inotoryiwa yakadaroko isino kubikwa. Kutakaya mutombo wako, wotocheka-cheka wotorya, apapo apapo.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu ngokuti imweni mitombo inopuwe antu vayana anozwa chitenda chegomarara chiyana, mitombo yechindau ndiyona inonase kutorapa zvitenda zvemagomarara zviyani.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwendaramo yevantu, imweni mitombo yechindau tinotoirima pambatso pemene weitotora mutombo wako ngemukuwo umweni mutombo tinotourya inga muriwo weitorapa zvitenda zvedu.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwemwiri yevantu, ngekuti imweni mitombo yechindau inodetsera kune vayana vane bvudzi rinotapuka tapuka riyana ukatotshwanya tshwanya mutombo wako ukabeka mukati mwesoro rako bvudzi rona iroro rotogwinya arichatapuki tapuki.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwendaramo yecantu ngekuti mutombo yona iyoyo imweni tinotoisima pamuzi kuti tikone kuzodetsereka toida mukuwo wekuneseka tisazorumba mushango teiutsvaka.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwendaramo yevantu imweni mitombo inodetsera kurapa mundani mwemuntu kuti muntu zviyani afufutirwa mukati mwendani yake akapuwa mutombo wrchibhoyi ndani iyona iyoyo inoserera okona kuhudha zvinonga zviri mukati mwendani yake.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu ngekuti audhuri kuti watouda unouona ngemutengo wepashi pashi weitorapa zviro zvakatoti hwee vantu veitodetsereka ngendaa yemutombo yeChindau.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu ,inoita kuti vanhu vangwaririke kunyazi avana peni raanenge anaro unokona kutongotora mutombo wake otomwa otopona apapoapapo pasina peni raadusa.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Ndiyona iyana yatinotora teipa ndumurwa dzedu dzinenge dzabva kubarwa kuti mutombo uwowo urape chipande chemwana. Kuti mwana akure akanaka.

Mutombo yechibdau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo inoitwe kuto chwanywa chwanywa. Yapedza kuchwanywa chwanywa yotobekwa mvura zvohlongana nenvura. Womwa muto wakona muntu utopona.

Mitombo yechindau inosisa kuti itorimwa nemumizi dzevantu kuitira kuti vantu vakasire kudetsereka kana vasangana nedambidziko anoda mitombo yona iyoyo kuti muntu atorwara ngeusiku muntu atokona kupuwa mutombo wake apapo apapo.

Mitombo yechindau inobetsera mukati mwekupona kwevantu. Ngekuti ndiyona yatinoshandisa kuti kana muntu eizwa soro rake kupanda. Unovamba vokutoisa mutombo vako muchikari votoukwatisa mutombo vona ivovo vototora muto vakona votomwa soro rako votopona.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau tinotoisima pamuzi pedu kuitira kuti touda mutombowo iwowo touona ngemukuwo pasina kuenda mushango.

Mitombo yechindau inobetsera mukati mwekupona kwevantu imweni mitombo inomwiva kudzasa bp. Unoamba nekutoenda mishango mako vopurura mashakani ako votouya votoubika somurivo muntu votorya ndaramo yotohamba.

Mitombo yechibhoi inobetsera mukati mwendaramo yevantu. Imweni mitombo inobetsera kuti muntu akone kunasa kuona. Ngokuti ukarya mutombo iyoyoyo madziso anonasa kuona kuti madziso ako anga asingachanasi kukona kuona ngendaa yemutombo vechindau.

Mitombo yechindau inodetsere mukati mekupona kweantu, imweni mitombo tinotoisima pamuzi kuti tidetsereke mukuwo watinenge teida mutombo wakona ngemukuwo. Umweni mitombo yakona inotobarawo zvivana vayana vanotoryiwa yeitodetsera kurapa vantu.

Mitombo yechindau inodetsera mukati mwekupona kwevantu. Imweni mitombo yechindau inopuwa anamai vanendani, inopuwa kuti vakone kubeura njira ichazobuda mwana ndiyona.

Mitombo yechindu inodetsera maningi pakupona kwevantu ndiyona yekutoti yekuti ukapanda soro rako unotoamba kutopinda mushango wototora mutombo wako wotomwa kusina kwawambo hamba kuretu maningi.